Yanda canja shuka a wani gona yake taimakawa wajen ƙara ma ƙasa lafiya da kuma ya hana ragowar kyau na ƙasan, shi ne idan an shuka masara misali a gona a wannan shekara, wata shekara kuma se a shuka wake tun da shi ma tun da shi ma masara yana buƙatan taki me yawa ze kwas ze kwashe duk sunadaran da ke, da ke wannan ƙasan to idan wata shekara aka ce za'a shuka masara ko wani shuka me buƙatan taki sosai to da yiwuwa ƙasan babu babu sinadarai sosai tun da masara ta kwashe, amma idan aka idan aka shuka misali wake a wannan gonan da aka shuka masara, da aka shuka masara a shekaran da ya gabata, shi waken ze taimaka wajen jawo jawo jawo wajen a ƙasan wanda ze ƙara ma, ze ƙara ma ƙasan sinadarai sosai da sosai da suka ƙare a wancan shekaran, hakan ze, ze ze dako ma, ze ɗauko ma da ƙasan martaba sosai sannan, sannan kuma idan aka haɗa shukoki guda biyu a gona a gona da ɗaya yana taimaka, yana taimakawa sosai wajen inganta lafiyan ƙasa da taimakawa wajen kada martaban ƙasa ya ragu, idan aka haɗa masara tare da wake tare da wake a gona a lokaci ɗaya shi waken tan da, tun da ya ya kyau, ya ya ya kau damar da taki a gona da ƙaushi ze taimaka ze taimaka ma masara sosai da taki sannan ze hana ze je ya wa ƙasan gona sosai.

shawarwari don aiki mai nasara zaɓen nau'in ci ciya ciyawa zaɓin nau'in aikin lebo me kamar lentin klobal ko klobal ko pis waɗanda suka dace da yanayin ƙasa da kuma buƙatan noma shuka a lokacin da ya dace shuka ciyawa masu rufe ƙa masu rufe ƙafin lokacin ruwan sama don su fara girma da wuri. hadda haɗa hanyoyin noma masu kyau haɗa shuka ciyawa masu rufe masu rufewa da hanyoyi noma kamar kamar nopil kuma kaman nopil kuma rage yawan juyawan ƙasa don ƙara ingancin ƙasa. idan kana da wasu tambayoyi ko buƙata da kuma rage saurin iska wanda ke hana ambaliyan ƙasa kar ƙar ruwa da sinadari sinadarai shuka shuka ciyawa masu rufe su na hana suna hana sinadarai kamar nitrogen da pophorous fita daga ƙasa zuwa koguna da tafkuna wanda ke rage gurɓata ruwa da kuma kare muhalli. kare yawan ruwa a ƙasa. ruwa da iska suna iya haifar da ambaliyar ƙasa amma shuka ciyawa masu rufewa suna rufe saman ƙasa suna hana ruwa kaitsaye zuwa ƙasa da kuma rage saurin iska. wanda ke hana ambaliyar ƙasa. rage amfani da rage amfani da takin nitra nitratin wasu nau'ikan ciyawa masu rufewa kamar lagun lagune sune ɗaukar nitrogen daga iska kuma suna mayar dashi cikin ƙasa wanda ke rage buƙatar amfani da na amfanin takin nitrogen da kuma ga amfanin shukan ciyawa masu rufe kamar.

Ga wasu daga cikin mafi kyawun hanyoyin juya amfanin gona dake taimakawa wajen kiyaye lafiyar ƙasa da rage warwarewar ƙasa a lokacin rani. Mafi kyawun hanyoyin juyin amfanin gona canja nau'in amfanin gona ko wace shekara a dinga sa a dinga dasa irin da da iri daban-daban kamar masara wake gero dawa da alkama domin ƙasa ta samu sinadarai daban-daban haɗa amfanin gona da iye meye tsra tsira tsirai masu cike masu cike da kamar wake wake da sauran sunan wake da sauran suna taimakawa ƙa suna taimaka wa ƙara sinadaran a cikin a cikin ƙasa. ga wasu daga cikin mafi kyawun amfani da tsira-tsirai masu rufe ƙasa irin su irin su alaiyahu ko ko suna ko kuloba suna rufe ƙasa daga rana da iska suna hana ir ire ir iraiyyar ƙasa ta yaye dasa amfanin gona masu zurfin taushi masu zurfin taushi irin su rogo ko ɗaya ko doya suna hura ƙasa suna inganta tsarin iska da ruwa a cikin ƙasa. kiyaye shuka ko tsirrai tsira-tsirai cikin fili ko da bayan girbi koda abar koda abar filin a wofi hakan hakan yana hana ruwa da iska su kwashe ƙasan yin amfani da ciyawa ko hayaƙi yana rufe ƙasa yana hana ƙasa ta bushe yana rage hanye yana rage yanyewar ƙasa. gu guji noman fili ɗaya da irin ɗaya na dogon lokaci wannan yana rage lafiyar ƙasa da ƙa da ƙara yawan ƙwari da cututtuka idan kana son tsari ko misali na shekara shekara da zaka iya amfani dashi zan iya taimaka kanaso.

ga bayanin fa'idodin fa'idodin hanyoyin wajen adana danshi ga daidaita zafin ƙasa a arewacin najeriya cikin hausa amfanin wajen adana danshi da daidaita zafi a arewacin najeriya wata hanyace da manima ke amfani da ita wajen rufe ƙasa da kayan da ba'a sa da basa lallacewa da sauri ko kuma da kayan dake iya narkewa kamar ciyawa ganyayye ganye da ta tarkacen itac tarkacen itacuwa wannan hanyan tana da matuƙar amfani musamman a arewacin najeriya idan ake amfani da ƙarancin ruwa da zafi me tsanani adana danshi na hana danshin ƙasa fi fi fita ta hanyar zafi ko iska wannan yana taimakwa ƙasa ta cigaba da kasancewa da danshi na dogon lokaci wanda keda amfani ga shuke-shuke musamman a lokacin rani rage zafin ƙasa na rage zafin ƙasa ta hanyar toshe zafin rana daga bugun ƙasa kai tsaye wannan yana taimakawa taimaka taimaka wajen wajen sa ƙasa ta kasance da sanyi kaɗan wanda ke inganta girbin amfanin gona. hana fitar da danshi bata da danshi ta hanyar rufe ƙasa da da ana rage yawan danshin dake fita daga ƙasa zuwa sama ta hanyar wanda hakan ke ƙara yawan danshi da tsira-tsirai ke amfani dashi inganta girbin amfani inganta girbin amfani idan ƙasa tana da danshi mai yawa kuma bata da zafi mai yawa tsira-tsirai sukanyi girma da sauri kuma suna su samar da dam da damewan rage rage rage yawan ciyawa na hana girbin ciyawa mara amfani wanda ke yin gasa da shuke-shuke wajen amfani da ruwa da sinadaran abinci. inganta rayuwan ƙasa daga kayan halitta na ƙara ingancin ƙasa yayinda suke narkewa suna samar da abinci ga ƙananun kwayoyi dake rage da yake ragewa a ƙasa.

matsayin da sarauniyar zuma ke yin haɗuwa da sama da sama da samari yana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da banbancin gado a cikin gidan zuma ga bayani a hausa sarauniyar zuma tana fita daga gidan zumar sau ɗaya ko sau biyu a rayuwarta dan yin haɗuwar jima'i da da samarin zuma wannan haɗuwar yawanci tana farwa a wani wuri dake kira wan dake kira meetin stage wanda ke nesa da gidan zumar ta wannan nesa yana taimakawa wajen tabbatar wajen tabba [uhmm] wani guri dake kira wanda ke nesa gidan zumar ta wannan nesa wannan nesan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa tana haɗuwa da samari daga wasu daban-daban ma'ana daga wasu iyayen gado daban ƙaru ƙaruwar banbancin gabo saboda tana haɗuwa da samari da dama daga wasu yawan nau'o'in gado da take taru tarawa yana ƙaruwa wannan yana ƙarfafa la lafiyar zu lafiyar zumntan gaba lafiyar zumunta gaba ɗaya ƙarfafa kariya daga cututtuka banbancin gado yana taimakawa yana taimakawa zumunta wajen wajen jin jin wajen jimrewa cututtuka da matsaloli na hali bayan ta gama haɗuwa da samari sarauniyar zuma tana adana man maniyyi daga daga sama daga samari data haɗu dasu a wani sashi na jikin ta. da ake kira wannan maniyyi zai wadatar mata da tsawo da tsawon rayuwar ta wata da shekaru tana amfani dashi wajen haihuwar ƴaƴa yawanci ƴan mata [uhmm] da wasu lokacin da wasu lokacin sarakuna bata sake fito fita dan neman jima'i bayan wannan.

rawar tsarin cikin gida gidan zuma wajen samar da muhalli mai tsaro ga sarauniya da ciyar da jarirai tsarin cikin gidan zuma yana matuƙar mahimmanci wajen samar da muhalli mai tsaro ga sarauniyar zuma da yin kwarara da kuma ciyar da jarirai gidan jarirai gidan zuma yana da sassa daban-daban dake taimakawa wajen tabbatar da cin gaba cigaban zumunta tsarin cikin gidan zuma kayan zuma gidan zuma yana da kayan zuma dake da da aka gina da zuma mai laushi wanda ke ɗauke da kwallaye masu siffar masu siffa wanna kayan yanada yana ɗauka yana ɗauke da kwallaye da sarauniya keyin kwarara a ciki sassan gidan zuma sashin kwarara wannan sashi ne inda sarauniya keyi kwarara a nan ne kuma ake ciyar da jarirai. sashen zuba zuma wannan sashe muhalli mai tsaro da do da domin ga sarauniya da jarirai yana kuma taimakawa wajen kula da lafiyar zumunta.

ga bayanin yanda ƙudan zuma ke gudanar da tashin don haɗuwa da sarauniya da kuma yadda suke go gano ta yadda ƙudan ƙudan zuma suke tashi don haɗuwa da sarauniya ƙudan zuma suna da manufar haihuwa kawai a rayuwar su suna tashi zuwa wurare um wurare na musamman da ake kira waɗanda suke suke um a sararin sama idan suka haɗuwa suke haɗuwa da sarauniya domin yin haɗuwan wannan haɗuwar tana faruwa ne a tsayin mita goma zuwa arba'in kimanin ƙafa um talatin da uku zuwa ɗari da talatin da ɗaya a sararin sama a cikin wannan tashi ƙudan zuma suna nuna

A cikin ƙungiyar jimma akwai tsarin zamantakewa mai mutukar tsari wanda ke haɗa dangantaka mai karfi tsakanin sarauniya da ma'ikata musamman game, game da jifa jifa kai da kuma yanayin da ke tallafa wa wannan tsarin a cikin gidan zuman dangantaka tsakanin sarauniya da ma'ikata sarauniya ce kawai ke da ikon jefa kwai acikin zuman a ko wacca rana tana iya jiefa kwai har zuwa ɗari da ɗari dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu wanda ke tabbatar da cigaban ƙungiyar ma'ikata suna da alhakin kula da kula da kulawa da kwai da kuma tabbatar da cewa ko wani kwai yana cikin cikin tsayin mai tsafta da ake shirya masa suna kuma taimaka wa wajan kulawa da yanayin zafin jiki a cikin gidan zuma wanda ke da mutukar muhimmanci dan lafiyar kwai da cigabansu yanayin gidan zuma dake tallafawa jifar kwai

A cikin harshen hausa, Ganyen itatuwa da na taka muhimmyar rawa a a tsarin haihuwa da kwantar da kwai na ƙudan na ƙudan zuma Wasu ƙudan zuman na amfani da ganyen itatuwa wurin gina masauƙin su idan su ka Inda sukan haɗa masa masa masaƙa masaƙu ko faranti na laka ko, itace dan su ajiye ƙwayayensu wannan ya na ba ƙwayoyin kariya daga haɗuwar haɗuwar muhalli kamar ruwan sama ko maƙiya. Wasu kuma was was wasu kuma na amfani da ramuka a ƙasa ko waɗanda dabbobi suka ɓaro a matsayin mafa mafar mafarkar haihuwa da kwantar da ƙwai wannan wurin ya na basu kariya daga zafi, sanyi, da maƙiya kuma huh ya na bada yanayi me daɗi don ƙwayoyin su girma har su zama manya. Kun da kuma ajiye ƙwayoyi ga wasu Ga misali, Ƙudan zuma na na ganye itatuwa Wannan nau'in Ƙudan zuma ya na gina masauƙi a ganye itatuwa Kuma maƙiya abinci da kuma maƙiya abinci wasu nau'ikan a ƙudan zuman na amfani da waɗannan wurare wajen ajiye abinci da ƙwayoyinsu. gina masauƙi wasu nau'ikan ƙudan zuma su na amfani da ganyen itatuwa